hashshu xeeliyoode hagan utta ekkaekka gees. lo''iya dozatikka de'oosona. lo''o carkkoy de'iyo heera mlatees. ha heera be'iyoode co giidi ufaysses.

Cilalo malatiya caammay beettees. Ikka merettidoy galbbaappe merettiis. Ha caammay asay wottanaassi lo''iya caamma gididi beettees.

Wolayttan de"iya kattaa qommotuppe issuwa oottanaassi maaddiya buquraappe issuwa hageekka qassi uuttaa haashshiyo wode garssa dulliya goodanaassi maaddiya buqura geetettes. A sunttaykka akatiya.

Erettida kaalettiya aawati daro eraaranne daro bollaara de'iyageeta gidiyode wolayitta ambbaa giddon ha asatuppe issuwa issuwa qonccissite.

Wolaytta ambbaa giddon keehi lo'iya carkkoy yeemoyiyagee de'ees . Ha carkkoy lo"anaadan oottidabati ayba aybaa gidana danddayiyoona?

Naa"u gooman bululiya motoriya giyooge eqqis. A heerankka maykaappe oosettida oydeti de7oosona. He oydetikka keettaa heeraani de"oosona ha sohoy asay bawu tukkiya woykko harabaassi uttiyo soho.

Asay zin'idi xiskkanawu maaddiya buqura gidiya miittappe oosettidaagee de'ees. Ha oosettida buquray xeelliyo wode keehi lo''iyaa puulaara de'ees.

Kushe hiillan oosettida daro wogaa mayoti de'oosona. Ha wogaa mayoti wolayittan wogaa gakkiyo wode mayanawu maaddoosona. Ha mayoti ayibippe merettidona?

daro addussa dembba zeretida gaashiyaa giddon heezzu attuma asati de'oosona. ha gaashshe giddon gaashshiya woranaw danddayiyaa maatata shodidi digoosonanne keehi malaletoosona.

Wolaytta toophphiya banddiraa bollan de7iya misile malatiyaagee de7iyaagee hagee qonccissiyiyoyi wolaytta toophphiya banddiraa gidfon de7iya misiliya gidiyoogaadan erettes. Ha qonccissoyi daro malaales.

Ceega maalatiiyaa keettay de'ees; A xeeliyoode iitees, daruuwaa ceggiis.

So giddon wottanaassi woykko kaqqanaassi uttanaassi de'iyabaa oottanaassi lo'iya woykko puulaa miishshaati de'oosona ane hegeeti aybee aybee yootitte.

Orthodookise ammanuwaa kaalliyaageeti haggaaziyoo keettay xoqqu giidaagee de'ess, a meraykka toophiyaa banddiraa meraa adil'e ciishshaa malaa maata malaa zo'o meran tiyettidi uttis.

Heezzu wodalla naati issi gonggolo giddo malatiya sohuwan eqqidi sarotettaa qonccissiya asatu malaataa bessidi maaraa oykkidi eqqidosona. Eta giddoppe naa"ati lo"iya maayuwa maayidosona.

Suuyilaappe garssaara baggaara boota giidida suree beettees. ha suree xeellanawu keehippe iiteesinne ayfiyaan lo"enna.

Daro lo"iyaanne puulattida kushe hiillan ossettida miishshati wogaassi maaddiyageeti de'oosona. Ha miishshatuppe issuwa ane qonccissite.

Cora keettaa qommoti de'oosona. Hegeetuppe issoy de'iyo keettay issi asi aqiyo, pee'iyo, miyo, biyo, yiyo, geliyo soho gidees. Ha keettayinne keettan de'iya asati dummatiyoy ayibiinee?

Cora bayziyobattinne shamyibati de'iyo soho gididashin ha sohuwaan bayzettiyabati woykko shamettiyabati daro hiraysso biranna, ha sohuwaani bayzettiyabati ayba ayba gidana dandayiyoona?

Puulattidinne xeellanawu keehi yeemoyiya ubba qassikka lo7iya soho giigidaagee maata mala soho heeran beettiyagee des.

Asaa naati bantta kushiyan giigissido ushshaa qommotinne qassi industtiriyan giigida ushshaa qommoti de'oosona. Ha ushshaa qommoti ayigeetee?

Aybba azanttiyaabe issi gammama meehe harggidaaga eranchchay yiidi xeelide de'iyooge beettees. ha gammama meehiyaaba azanttiyaaba.

Cora asay issippe shiiqidi bantta de'uwan koshiyaaba zooretidi giigisanassi issippe maayyetidi issi sohuwan de'oosona.

Issi mala mayuwaa maayidi ka"iyaa kasanchaatti issippe ka"iidi de'iyoo kaassay keehppe malaalees. eeti ka'iyoo dembaykka lo"idinne puullatiidi gigidaagaa.

Dembba sohuwan shanxxaa hixxidi shunkkurutuwa bayzziya asay de'ees. ha asakko shunkkurutuwa shammanaw cora asay yees. gaasoykka a meray yeemoyees.

Lo''iyaanne puula gidida doozay beettes. ha doozay suretettan sitti giidi pude bees.

Wogga dembba sohuwan zumaynne lo"iyaa dozatti corattidi de'yogge akekettes. Ha sohoy miizaa heemanawu darobaa oottanawu maaddes.

Issi asi woykko issi uri ba halchchidosaa qoppidosaa gakkanaassi eesotidi baanawu koyiyogaa gattiyabaa gidi uttidaashin A maadoy asaa naatussi ay keesa gidana danddayii?

Keehippe lo'iya machcheera azinaara wolaytta wogaa maayuwa maayidi, bantta na'aa lo'iyagaa tookkidi issippe eqqidi aybba lo'iyoonaa.

Guuta naati issisa shhiqid Wolayttahaddiyaa maayyidaageetinne miicciyoode aybba lo''i! ubbakka xeellinkka xeella xeella goosona. keehippe lo''oosona.

Toophphoya ayissanaassi danddayiya woyikko heemmanaassi danddayiya wolqqaama woyikko aawatettay de'iyo asay de'es. Ha asaassi koyiro oosuwassi denddo gidana danddayiyabay ayibe?

Wolqqama santtatu qommotuppe issuwaa gidida santtaay beettees. ha santtay darotto asay go'etiyoy hara biittatuna.

dumma dumma madiyaanne go"iyaa xuufeti beetiyaagetu giddon asaa naati nabbabidi go"aa demanaadan maadiyaabatika de'oosona. ha xuufiyaa xeeliyoo wode xaafetidagee daroppe lo"ees.

Allequwassinne puulassi woykko lo"anassi oottiyo oosoti de'oosona. Hageetikka asaa naati banttaa de'uwan loyttana woykko lo"ana giyoobata gidana danddayoosona. Ane eta taw yootite.

Medoosa qommotuppe issuwaa gidiyaa kuttoy issi keetta giddon de'iyaaga giddon naa''u macca asatinne oyddu attumaasati de'oosona. Kuttuwaa meraykka lo''iyaa meraara de'iyaagaanne suuppa kuttota.

Oyddu yelaga kaassanchchati wolaytta wogaa dungguzaa maayidi achchaa hencci oottidi issoy issuwa bollan zemppidi de'iyageeti abeeti lo'oosona.

Dozati qumatettawukka heeraa carkkuwa lo'otettawukka keehi daro go'oosona. Qassi keettaa keexxiyo saatiyan tamaa eettanawukka maaddoosona. Ha qumatettawu maaddiya dozati awugeetee?

Gastta asay hadaray de'iyo asadan utetta giigissidi qonccisso hasaya woykko luxetta hasaya hassaydde de'ees. A maayoykka puula gididaaga.

Adussanne aaho gidida maataa giddon heezzu attuma asati de'oosona. Ha asatuppe naa'u asati a giddon aybakko bayyidabadan koyyiiddi de'iyogaa qonccissoosona.

Beni asay tohuwan yedhdhidi hemettiyo wode daro metoy gakkana danddayees. Ha"i qassi caammaa malatiyabati de'oosona. Ha caammay aybaa maaddi?

Issi wolqqaama asay ba gadiya suure goyyidinne payya muruta ayifiya demmana danddayes. Ha goshshaa oosuwassi maaddiya murutaa immanawu danddayiyabati de'oosona. Hegeetuppe ane naa"aa qonccissa.

Diriiphpha puulayidooga xeelliyoode ayba lo"i! dumma dumma puulayyiyoobata yan han kaqqidi giigissidooge xeellanaw ayfiyawukka injjetes. Xoosso ayba lo"i!

Naa"u wolaytta wogaa dungguzaa maayuwa maayida naati beettoosona. Eta giddoppe issoy gonddalliya oykkidi maahiya calaa maayidi beettees. Qassikka eta be'anaassi shiiqida cora asati beettoosona. Ha wolaytta wogaa maayoy ayba lo"ii!

Phoolidi pholqqammidi keehippe puulattiyooga giyooga ha phoolanawu pholqqamissanawu woykko loyttanaassi koshshiyabati ayba ayba gidiyonaa?

Issi dooza gidiya ababa milatiya luxetta keettaa yuushuwan eqqidaagee qonccees. Ha doozay daro puulaa luxetta keettaassi immees.

Ayba lo'iyoonaa kaassanchchati! Issi mala maayuwa adill'e ciishshaa meraa maayidi cora asaa giddon biratan direttida dirssaa giddo baggaara de'iyageeti malaaloosona. Eta shiiqoykka lo'es.

Abeeti hemetta hemetta gees. Ogee de'iyagaa xeelliyo wode tiranspportte buqura gidiya kaameekka biiddi dees. Asaykka ya baggi ha baggi kanttees. A yuushuwan doozati de'oosona.

Deere hagee ayba lo"iyaa kushshe hilanchchati giigisiddo miishshe! Hagaa gatte aapunne aapuneshsha? Haggee guutta bira gidiyakko ta shamma ekkana.

Wolaytta wogaddan santta ashshuwara gattidi manaciyaan doyssidoge qoociqocuwaa giyogge xoosso mal'es maanawu sawoy gidenne ubba barbaree qassi oyssa yegiddi sawuwaa cadidogge toshshikku giyagga maanawu mal'ees goopitte!

Yeemoyiyaanne alleqoy de'iyo kushe hiillaappe oosettidabati de'oosona. Hageeti wogaayyookka keehippe koshshoosona. Hegeetuppe ane naa"aa qonccissite.

Issi asay aleequwaw qooriyaan wottiyo lo'iyaa biratappe oosettidabati issisa shiiqidi issippe uttidoosona. Haga be'iyoode tana ekkada wotta wotta gees.

Loyttidi zaari zaaridi goyido goshshan zerettida kattaa ayfeti de'oosona. Badalaa woykko gaashiya dumma dummabaa gidana danddayosona. Ha zerettida kattati ay keesa murutaa immana danddayiyonaa?

Keehi wogga aaho deree de'ees. Ha de'iya bollan cora dozati qommoy lo'idinne puulattidi de'ees ha sohuwan daanaassi keehippe amoyes.

Santtaa suuree darkko heeran suure loyttidi tokkana danddayettees woykko mangguwa heeran maaraa oottidi tokkana danddayettees, ha tokkiddo gade wossa murutaa immiyona?

Lo"o dembban burcce shuchchati qooletidaageetinne biratati de'oosona. Ha sohuwaan keetta woykko harabay giigananiyabadan hanees.

Gandda heera malatiya sohuwan oyddu attuma asatinne issi yelaga macca na'iya de'iyaageeti beettoosona. Ha asati bayzziyonne shammiyo oosuwa oottiyooge erettees.

Wogga aaho kaamiya ogiyara asay aadhdhanaadan malaatettida sohuwara naa"u guutta naati woxxidi aadhdhoosona. Kaamiya yuushuwaanikka daro puulaara de'iya doozati de'oosona.

Ambbaa heeran daro qommo tukke keettaynne katta keettay de'ees. Ha heeran huuphiya shemppissanawu asaa naati uttiyo soho. Eta giddoppe dummatiyaagee awugee?

Naa"u gelettiyanne ekettiya asati paraa toggidi paraara biiddi diyoogaa besses. Ha asatuura naa"u asatikka eta geeduwan de'iyogaasan erettees. Etikka lo"iyaran lo"iyanne puulaara de'iya maayuwa maayidosona.

Wolaytta biittan daro mittaa ayfetinne kattaa ayfeti de'oosona. Hegeetikka daro asaa naatussi go'aa immoosona. Eti ayba ayba geetettana danddayiyonaa?

Keettay woykko de'iyo keettay mittaappe woykko shuchchaappe keexxettana danddayees. Eta naa"aa giddotettan ayba dummatettay de'i ane qonccissite.

Macca asati dembban miccidi kattaa bayzziyogenne shammiyoogee beettees, ha kattay qassi wolaytta deriyani mokkidi kiyiya katta gidiyoogadan erettees.

Ambba heeran de'iya addussanne aaho gidida chuchchappe merettida wogga kaamiyaa oge beettees. Ha ogiyaa xeelliyo wode aara hemetta hemetta gees. Qassikka heerankka lo"iya doozatiine lo"iya keettati doosona.

Wodala naati issippe lo''iya sohuwan uttidi bantta qofa laammoosona. issoy uyyiyoode issoy hara oosuwa oottoosona.

Keettaa darkkon mattay eessaa eessanaw maaddiya wode ehido eranchchatu kushiyan merettida buquray beettees. Ikka tiyettidoy adil''e ciishsha meraana.

Wolaytta ambbaa giddon daro hagaazaa sohoti de'oosona. Hageetikka dumma dumma sunttan xeessettoosona. Ane etaa sunttaa suure qonccissidi yoottite.

Tukke keettay tukkiya uyiyoosa gidiyoode kattaa keettay katta miyoosa, ha naa"u keettata aybbi aybbin shaakkana danddayiyo? qonccissidi yootite.

Dere asay tuujjuman shiiqiyaasaa gidiyooge so asay qassi issippe issi keettan shiiqettidi de'iyaa naatanne aawata getettoosona. Ha asaa aybbin aybbin shaakana danddayiyoo?

Gandaa heeran de'iya doozati lo"o carkkuwa immanaassi danddayoosona. Etikka qassi lo"o puulaara de'oosona. A heeran de'iya mittay lo"anaadaninne lo"o carkkuwa immanaadan oottidabati aybee?

Tukke keetta heeran karen siine harabay oydeti de'oosona. Qassi katta keettan kattaa gelidi soon uttidi maana danddayyetees. Hegaa gishawu katta keettaynne tukke keettay aybbin dummati?

Erissuwa giyoogee xuufiyan woyikko misiliyan qonccissiyoobaa. Ha erissuwan aybaa aybaa qonccissana danddayiyo woyikko erissana danddayiyo?

Tukke keettay asay katta keettan kattaa mi makkidi tukkiya uyanawu biyo soho. Gididaashin katta keettaanne tukke keettaa naa"aa gattiyabati ayibee?

Wolqqaama woyikko dure gidanaaassi minnidinne lo"idi oottanaassi dandayiyoobay oosuwa gidana dandayes. Oosuwa qommoti ayiba ayiba gidiyoonaa?

Baaso haggaazzaa giyogee haggaazaassi denddo gidida woykko koyirottidi de'iya man'e giyoogaa. Ha haggaazzoy awude doommidee woyikko waatidi erana danddayiyo?

Wolaytta wogaa gifaata wode yeexxiyo yettay keehippe lo''iya yetta gididi dees. ha yetta qommotuppe ane yootite.

Issi kawo hagaazaa oyqqida asay oottiyo oosoy wogga koykko wolqqaama gittabaa. Ha oosuwaassi baaso gidana danddayiyabay aybee?